Soil management shi ne yanda ake gudanar da ƙasa wajen shuka, kuma ta bayan ruwa ta gyara ta kuma a yi mata tono Sannan akan mata kaftu dan a gyara ta a dudduba du wani matsaloli Akan gyara ƙasan yadda idan an yi shuka, shuka zai sama yalwata zai sama dama ya yi abun da yake bukata wannan shi ne yake magana

Wajen jiran abinci don ya dafu ko kuma ya kamala. A hoton da kuke gani wata yarinya ne wadda take jira abin da ta ɗaura a wuta ya dafu. Ana yin abinci ne domin waɗansu abubuwa kamar haka: Na farko akan dafa irin abincin da mutum yake so dan ban sha’awa, sannan akan dafa ma mutum abin da yake so dan ya ci ya ƙoshi. A hoton da kuke gani, akwai tukunya da murhu da itace da wuta, wanda da yarinya, wanda ta tsuguna a gaban murhu sannan ga itace na ci da wuta, sannan ta aza tukunya akan wutan ko ince akan wutan ko ince murhun, wanda idonmu ba ya bamu dama mu gano mene ne aciki, amma da ruwa aciki. A hoton da muke gani wannan na gwada mana wannan yarinya tana jira ne abinci ya kamala ko ince tana jira ne abinci ya dahu, domin ta yi amfani da shi.